Kifaananyi kino ndaba abasajja abawererako ddala basatu abasajja bano nga balabika basajja bano abawalampa ensozi era nga mu maaso gaabwe waliwo emiti egy'enjawulo.

Ekifaananyi kino kiraga endingidi gye bakozesa okusuna ennanga. Kuliko n'ebifaananyi ebiri ku kisenge.

Ekifaananyi kino kiraga ebiwuka ebiri ku bimuli ebya kakobe era nga birabika binoonya mubisi

Ekifaananyi kino kiraga omusajja akutte eddobo erivuba ebyennyanja ng'alabika avuba mu mazzi. Omusajja ono alina n'essaawa ku mukono gwe.

Ekifaananyi kino kiraga engoye eziwanikiddwa ku bisenge, zi ziraga n'engoye eziri wansi ng'era zirabika ziri mu katale.

Mu kifaananyi kino ndaba abaami babiri abali ku kaato ng'era abaami bano balabika bavubi. Omu akutte akatimba ate omwami omulala akutte kye wandiyise enkasi.

Ekifaananyi kino kiraga enjuki enjuki zino nnyingi era ziyinamu ebibomboola.

Mu kifaananyi kino ndaba omuvubuka ayambadde enkoofiira ayina obuti busatu alabika kazannyiikirizi bw'awuuba.

Ekifaananyi kino kiraga emmotoka eziri ku kkubo ate endala nga zirina we zikwamye. Ekifaananyi kino kiraga n'obupande obw'enjawulo.

Mu kifaananyi kino ndaba oluguudo. Oluguudo oluliko abantu n'emmotoka. Mu muliko omwami alina eggaali era ng'aweeseeko amatooke.